Atye ka neno latin nyako ma ongado wiye kun otenyo yer idyere nyako muruko gi-it, oruko gingut oruko gicing otingo romo i iye en nyako-ni tye ikin bunga ikin yadi.

Atye ka neno mon mapol ma gucung i kabedo man ma gin oketo tiko madwong ingutgi atye bene ka neno mon mukene obyelo lutino atye ka neno gin weng gutucu itgio kun guketo giit iye.

Atye ka neno yadi ma jange okate akada ikom luwadigi ki bene ikom yen eni atye ka neno ongera ma unyongo anyonga ikom jang yat acel kun mako jang yat mukene-ni

Atye ka neno cing laco muruko bongo matar ma tye ka kwanyo ringo gweno ki malaga ma lebe okare akara ki dong bene atye ka neno koc pii amata ki dong dano ma gurye ingete.

I cal man atye ka neno lutino adek ma gua ka jolo pii aneno nyako acel ma oruko teitei makwar otweyo pii ite lela atye ka neno bene acel ma tye ka yenyo gin mo i kin lum ki atye ka neno lela ma kibolo ingom atye ka neno jeriken ma ocung kene idi yo.

I cal ma kono atye ka neno ot ma wiye bor ki dong odi ma gitye lapiny lapiny ki mutoka ma kicanogi acan ma lubbe aluba atye kaneno dano mapol atye bene ka col piny.

Atye ka neno ot lega ma silam atye ka neno odi mogo maboco boco atye bene kaneno yadi ma otwi i kin odi man atye ka neno odi mogo magitye cen i kor cere.

Atye ka neno yo ma okato ki ikin bung i yo man atye ka neno lutino aryo maguruko bongo koyo atye ka neno lutino magukwake ogwako ngut lawotgi atye ka neno latin acel omako gin coc i cinge ki anyim atye ka neno dako mo ma oyeo ter matye ka wot.

Atye ka neno jo ma ngweco ki pikipiki gucung kun gugure ite yat kun gikuro jo ma omyero gitinggi atye bene ka neno odi atye bene ka neno dano atye bene ka neno tee ma kiketo iteng gudi.

Atye ka neno yeya matye idye pii i yeya man atye ka neno dano ma gubedo ki iyeya ki mukene ma gubedo ki i wi yeya atye ka neno muni ki ocol ma gitye i yeya man atye bene ka neno got madit ma yat otwi i wiye

I cal man atye ka neno ot ma leng ma kome weng maraya atye bene ka neno kom ama dano bedo iye ma kome weng wire awira atye bene ka neno nyako mo ma oruko bongo macol ma obedo i kkom ma yom ma en tye ka tic ki nyonyo pa munu ma en oketo iwi meja matar.

Atye ka neno lutino adek ma gubedo iwi kom bedo atye ka neno latin anyaka ma kikedo wiye ma en obedo namba acel omako gin coc icinge atye bene ka neno pikipiki ma kijengo inget lutino.

Atye ka neno mucungwa ma kipikogi i kicaa angwen ki caa aryo ape ka neno mucungwane kicaa acel ki dolo doge ci mucungwa tye ka nen iye mucungwa mukene kikako igio ki mukene pe kikako igi.

Atye ka neno yadi ma kingi acel acel ma gitye i kabedo malac ki bene atye ka neno lum ma gutwi macego ma wigi opireo atye ka neno gudi ma okato ki idi lum egoni.

Atye ka neno lutino muni ma gubedo kun gulworo meja atye bene ka neno jo mukene gitye kanyero jo mukene tye ojudo doggi ki dong jo mukene gumako cim madongo ma kicero acerani.

Atye ka neno lacan jami ma ki yubogi Kun ki canogi idog gudi tye bene ka neno yat labolo atye bene ka ot ma wiye ki lum ma kore ki riyo tal yen

Atye ka neno laco ma oruko kor bongo ma ongolo ngolom matye lakalam tye bene kaneno laconi oruko maraya i wange ki oruko otok iwiye oruko bene roc i cinge, kun tye ka kuto kede jami pa muni magi keto gi i kor ot macalo mac ki dano.

Atye ka neno ature madwong atye ka neno ature mukene magitye angec macalgi nen iri iri atye bene kaneno ature aryo manen maber atye ka neno kic ma opye i wi ature acel.

Atye kaneno bunga ki lum ma otwi ma cego. I dye lum man atye ka eno gin mo ma bedo calo mutoka ma tyene tye calo mutoka ma tye ki madara me ito tye i te dogola gin man kono kiyubo ki bao.

Atye ka neno tyen munu ma oruko cuwal macek omako odo i cinge en ocung i wi got ma tye i dog pii orukowa i tyene.

Atye ka neno dek boo man tye i cuboria ma kiketo i wi keno ma mac tye iye atye bebe ka neno cing dano ki tyen dano, cing dano ma tye ka onyo kado i dek.